Dhukkuboonni daddarboon namoota irraa gara namootaatti fi dhalootaa gara dhalootaatti kan daddarbu yoo ta'u namoonni wantoota dhibee kana daddabarsaan kanneen akka qilleensaa fi meeshaalee garagaraa irraa of eeguu qabu.

Qonni loonii kan xiyyeeffatu horsiisa loonii yookiin horsiisa beelladaa irratti dhaama isaanis loon sanyiin isaanii filatamoo ta'an yookaan beelladoota sanyiin isaanii filatamoo ta'an horsiisanii galii guddaa irra argachuudha.

Ga'umsi kunuunsa fayyaa kenna tajaajila fayyaa irratti ga'ee nuti taphannu yookiin ga'ee nuti raawwannu fayyaa namootaadhaaf ordoffii nuti taasifnu wantoota nuti hojjennu hundi ga'umsa kunuunsa fayyaa jedhamu.

Kunuunsa ispoortii jechuun qaama keenya ispoortiiwwan garagraa hojjechuudhaan fayyaa keenya kan eeggannuu fi dhibeewwan adda adda irraa kan ittiin ofirraa ittisnu jechuudha.

Fayyaa walhormaataa jechuun dhukkuboota karaa qaama saalaa daddarbanii fi dhufan irraa of eeggachuun barbaachisaadha. Akkasumas dhukkuboota qaama saalaa keenya keenya miidhan irraa of fagessuu qabna.

Meeshaaleen yaala fayyaa yeroo namni dhukkubsatu ittin yaaluuf kan nu gargaarudha. Akkasumallee fayyaa namootaa sirreessuuf kan nama tajaajiludha.